Baattote ofollo yineemmo woyite Mitte baatto mamiichinni mageesha hiikko garinni ofolteworo hiikko ragaanni ofolteworo kulleemmoha ikkiro tenne baattote ofollooti yineemmo tenne ofoltino garanna babbaxxitinota harinshose xawinseemmonna woyi kulleemmoha ikkihaikkiro tenne

Safote latishashaati yineemk woyite mittu manichi mitte qooxesi danicha eonna latisha ikkewore leelishate loosa la'ano hatto yineemo woyite mittuanni ganibba yee fule doogo losawo ikkiro safote latishi losooti yaate

Tuqu xadooshshe xadosheetti yineemmohu mittu manchi wole gobbara noo manchi ledo xaadate yee horoonsirannoreeti lawishshaho silke radoone lawinoreeti

Bunu mineeti yineemmohu mannu gamba yee mimmitoho aanninna ee adhanni aganni hosannowa bunu mineeti yineemmo

Seensilleho yineemmo woyte mittu manchi biifannorichonna dancha gede ikkannorichooti biinfilleho yineemmohu hatto yineemmo woyteno mittu manchi noosihu aleenni biifanno ikkiro

Ama'note yineemo woyite mittu manichi noosi yannana dirisi giddo ikke heerannona ama'ne heerannota ama'nosi xawisanno ama'note yineemo woyite mittu manichi maganisire

Mininna ,mininna dubbu saadati yinneemmoti mannu kedo heedhe mannu ledo galittanni mannaho horo uyittate yaate ,dubbu saada yinneemmo woyte mannu ledo xaadanokkite mannu ledo galittanokkite, mannu iima umosi jado woyi qarra iillishsha dandiittanote.

Safote latishshati yineemmohu waana qoxxeessaho ikko Ee qoxxeessaho mannu horonsirano qoxxeessaho ikko ee qoxxeessaho mannu horonsirano loosoti yaate, hakkuno yineemmo woyte doogo'o lawinoreti safote latishshati

hoyyete yineemmoti mittu manchi songonniwa fule giwaminoha ikko qarraminoha coyiire araarsawoha ikkiro tenne hayyoteeti yineemmohu budeho yineemmo woyte mitte dagara balchoomasenna noose akata noosericho umose xawisanno budeho yineemmohu